na kan zauna ne na huta a yayin da idan naje idan anyi ruwan sama na kan fita ne daga idar da sallan asuba idan an idar da sallan asuba na kan tafi gona na fara aiki toh dama na daura kunu na a cikin jarka na na ajiye in nayi aiki nayi aiki na tafi tun wurin karfe shida ina can ina aiki bazan tsaya ba sai na tabbatar dana ci rabin aiki saboda idan na ce zan tsaya in huta toh wannan hutun zai sa inji na gaji gwara in huta gaba daya sai na ci rabin aiki wurin karfe daya zan zauna zan sha kunu na in na zo da abinci ne inci in na ci nayi sallah sai kuma in kara daurawa akan aikin da nakeyi in cigaba tohm in na ce a kalla hutu sau biyu nakeyi bana tsaya wa hutawa saboda ni a yanda babana ya nuno mun idan mutum ya je gona ba'a son hutu gewara mutum yayi yayi ya kai yanda yake so toh idan na kai azahar nayi sallah na sai in cigaba ranar idan aikin yana da yawa zan iya bazan koma ba sai wurin karfe uku ko hudu toh wurin wannan karfe uku ko hudun shima din sannan zan tsa in huta alwala inyi sallah in kwanta na dan mintoci in na tashi wasu lissafin suke kara zuwa mun akan aikin noma wasu lissafin ke kara dawo min akan aikin noma sannan sai mutum ya dage sai kuma yaji wani abu ya kara zuwa mai ya cigaba da abun da yake yi toh na kan samu akalla hutun minti ashirin zuwa ashirin da biyar shine iya kacin hutu na nake iya dauka in nayi wannan hutun na gama bana kara daukan hutu sai na kara dadde wa na kai wasu awannin da dama a kalla nayi sai in kara hutawa a haka dai babana yai mun nuni da cewa in ringa hutu sosai in dai kawai nayi nayi nayi nayi ko cin rabin aiki nayi zan iya in tsaya in huta amma daga fara aiki mutum ya tsaya ya huta ba tohm sai ka dan tsaya ka huta haka nakeyi

a akwai wasu hanyoyi da na saba amfani dasu idan na gama aiki na dan samun rage gajiya da kuma samun kara lafiyan jiki na da kuma yanda jinin jiki na zai ringa tafiya akwai wasu aiyuka da na saba daga cikin aiyukan kamar haka ina dawowa gida akwai wani excercise da nake yi na kan motsa jiki sannan kuma ina son yin wanka da ruwan zafi tafasasce in na sa ruwwan zafi tafasashe a jiki na sannan sai in kara sa ruwa mai zafi a kofi in sha sai in kwanta inyi bacci na wasu awanni da dama toh idan na tashi gaba daya wannan gajiyan zan ji ya tafi ya daina sai kuma washe gari in na tsahi bazan je gona ba sai i tafi wurin wani wuri da akan motsa jini sai inje in jijjiga jiki na in dawo na kan fita ne tun asuba in na fita tun asuba bana dawowa sai gurin karfe sai gari ya waye wurin takwas haka sannnan sai in dawo idan na dawo sannan sai sai in samu in kara kwanciya bacci sannan sai jikina ya dawo dai dai bayan kuma gajiya a gona da nakeyi ina daukan wato lokaci na musamman wanda in na dawo gida na kan zauna na kan kwanta in huta inyi bacci saboda aikin noma yana bukatan bacci inda mutum baya bacci gaba daya yana aikin ne yana karawa yana tafiya duk mutum ya zabge ya rame toh shiyasa idan na dawo nake samun wasu lokuta da inyi wanka da ruwan zafi sannan in sha shi kanshi ruwan zafin sannan in kwanta inyi bacci washe gari ma idan na tashi in na gama duk abun da zanyi shima ina kara motsa jiki na idan na motsa jiki na toh sai jinin jiki na ya dawo dai dai toh a haka nake samu nake rage gajiyan da naje na kwaso a wurin wato ainihin wurin aikin noma ta haka nake samu nake rage wasu gajiyan dake tara dani dan na gama aiki an saboda idan banayi ina wannan abun zai taru zai hadiye kuma gajiyan zai mun yawa toh ta haka nake samu nake rage wa

a kowani lokaci a gaskiya akwai gajiya aikin saboda haka idan ana aiiki na kan raba aikin ksahi da kashi dan wajen in ga ba wanda ya gaji da yin aikin akan raba aikin kashi da kashi a misali in ana girba ne wannan zai dau za'a raba aikin kashi wannan zai kwashe wancan bangaren wannan zai kwashe wancan bangaren wannan zai kwashe ta yadda zamu ji dadin aiki ta murana da walwala ba tare da mutum yaji raunida gajiya ya zo mai nan da nan ya za mai kai tsaye sa'annan in samar da wani abubuwa da dama wanda munayi cikin nishadi da kwai dan wani rumfani a nan wuraren wanda idan mutum ya hutu zai iya shiga ya kwanta kuma akwai ruwa a cikin randa mai sanyi wanda mutum zai sha toh na kan tafiyar da aikin ba tare da inga mutane sun wahala ba ina tafiyar da aikin ta yanda ya dace ta yanda mutum bazai gundura ba in ace abu aikin na dayawa ne na kan sa shine dayawa dayawa da kashi da kashi wannan in ya dauki nan wannan ya dauki nan don dan ganin aikin ya tafi da kyau an gama ba tare da kowa ya ci ya gundura shi ba kuma sannan ni na koyar da iyali da masu taya ni yi cewa lokacin hutu na yi kowa zai je ya huta koda ana aikin akwai lokacin hutu lokacin hutu na yi ba tsaya wa da lokaci yayi koya sai ya daina abun da yakeyi yaje ya huta ba dan komai ba da mu samu mu samr da abun da muke so kuma dan mutafiya dashi cikin jndadi cikin murna ba'a gama cikin wahala ko cikin jidali ba um in ta hanyar da kowa zai samu shakatawa da kuma cin abin ci ko shan ruwa ko wani uzuri da mutum yake nima zai je zai iya yi ze dawo da kuma kwanciya bacci ta yadda kwakwaluwan mutum zai huta yanda da an tashi baza'a wahala ba za'a cigaba daga inda ya tsaya toh a dan haka na musu nuni da cewa lokacin hutu na yi kowa sai ya tsaya yaje ya huta har sai lokacin da za'a dawo kafun nan mutum yaci abinci kafun nan mutum ya sha ruwa kafun nan mutum ya kwanta yayi bacci ya tashi sannan sai a dawo sai a cigaba da abun da akeyi

Daga cikin fasahan da nayi ya rage wurin hanyan gajiya wurin ibo ruwa yin ban ruwa daga ciki yana ɗaya daga cikin na hanyar umm injina na ban ruwa na zamani da suka shigo wato da na fara amfani dasu suna taimakawa wajen rage gajiya ta hanyoyi da dama na canja daga amfani da butu bututun ruwa wato daga amfani da bututu na ruwa na kuma zuwa injinan ban ruwa wannan injin yana taimaka min wajen wannan injin yana taimaka min wajen sauri da inganci ba tareda wani wahala ba hakan wato ba tareda wani, na wahala ko wani abu ba kuma hakan yakan rage gajiya sosai da sosai da kuma adana lokaci wanda zai bani damar da kuma adana lokaci wanda zai bani maida hankali yin wasu mihimman abubuwa da dama a cikin gonar nawa sa'annan akwai kuma wasu kayan aiki kamar a misali injin shuka injin girbi injin shika injin fitar da dattin da in an kwaso a cikin abun sannan da kuma wani inji wanda zan iya lura da yanayin ƙasa ta yadda ake samo waƴannan sinadaran ko kuma abubuwan da suke, shin wannan ƙasan injin zai dinga nunar, shin wannan ƙasar? yana da lafiyan da zai sa shukana yai kyau koko baida lafiya, to duk za na'urori na zamani da suka zo ina amfana da yawa kuma haan yana ragemin gajiya don a hakan ma na kan tuna da akwai abubuwanda banyi ba, amma a da hakan yana bani wahala bana iya gane cewan shukana ba zai yi ba zai yi a wurin ba ko kuma cewan ba zan sami abinda nake so ba sai yai tsawo yai girma na gama wahala sannan lokacin zai nushemin da cewan abinda nake so ma bazai fito a wurin ba amma yanzu da abubuwan zamani suka zo na fahimci cewan wannan injin danake sa idona nake ƙarawa yana nushermin da cewan akwai alamu namu na masu noma yana nushemin da cewan wannan injin yana min nuni cewan wannan ƙasan zai yi wannan ƙasan ba zai yi ba to a haka nake ganewa na samu ci gaba sosai sosai da waƴannan injinan kuma ina murna ina alfahari kafin a haka nake tafiya

uhm akan so mutum kwanta ya huta muhimmanci ne a ɗauki hutu lokaci lokaci shan ruwa mai kyau da samun isasshen bacci dan kaucewa gajiya hakanan yin motsa jiki da cin abinci mai gina jiki yana taimakawa wajen dawo da kuzari idan gajiyar ta cigaba ta yanda kyau a nemi taimako likita hmm akanso mutum ya huta a saboda yanayin aikin mutum da yanayin aikin da mutum yake yi iyiwu ciwuwuka bisa lalura mai tsanani bisa wannan dalilin yasa akan so a huta on wajen ƙara lafiya da kuma samun ingantaccen lafiya hmm ina ba yan'uwa na manoma shawara akan dan yau anyi ruwa da asuba mutum ya tashi ya fita bai dawo ba sai yamma ba wani hutu mutum ya ɗauko gajiya to dole mutum ya kamu da ciwo amma kuma idan mutum ba kullum yake fita ba yana da wanda yake taimaka mai to wannan mutum ba sai dai ya rinƙa kwanciya ciwo kullum kullum ba haka muke bada shawara akan?? mutum yaga yay kokari ya kare lafiyar shi da samun lafiyar shi dan wajen samun ingantaccen isasshen lafiya da kuma hutu na kwakwalwa idan ma mutum na haka baya buƙatar magani ko wani abu insha Allah a haka ahaka aiki zai cigaba da tafiya idan ana samun irin abubuwan nan ba sai mutum yaje wurin likitoci ba ba sai mutum yaga likita ba kai da kanka zaka kare lafiyar jikin ka har in kana kiyaye dokoki dokokin da abin yake amun bacci isashen bacci ma haka shima wani lafiyan ne uhm da ace mutum ya fita yau ya fita gobe kuma ace ya samu da ciwo akan so mutum ya huta idan mutum ya huta toh insha Allah babu wani abu kai wallahi na gaji da wannan raho?

Alokacin bazan manta ba akwai wata kaka na Allah ya jikanta da rahama sunanta salamatu muna fita da ita muna zuwa can wani qauye gangare wanka sunan qauyen ta nuna she min da abubuwa da dama ta koyar dani yanda zanyi shuka da yanda zan watsa iri da yanda zan daka abubuwa da yanda zan daka fura wurin fitar dashi wurin gona da yanda za'a cire rake da yanda za'a sa shinkafa da yanda za'a sa karas ta tarugu da tattasai da albasa da timatir da yanda za'a cire dika ta nushashe min da lokacin sawa da lokacin cirewa mukanje shiqan masara tereda ita gaskiya abinda nafiso a lokacin shine abinda nafi qauna a lokacin shine inga yanda ake shiqa ina san inga yanda ake shiqan shinkafa wato lokacin da muka shiga mun banbaro shinkafa ga qaiqayi lokacin haka muke shiga mu ciro ina san wannan lokacin damuke da kakana idan muka tashi tin safe muka fita wato saida ta nunarshe min da cewan dauriya da juriya da hakuri ta yanda har nazo tin ban saba ba nazo ina mata dauka har nazo na saba muna tare ta muna tare nan za'a kawo mana abinci muci in lokaci yayi mu tafi washe gari in bamu gama ba haka zamu zo mu cigaba haka a hankali a hankali har in mun gama cirewa zamu deba amfanin gonan mu mukoma gida anan ma zaayi wani sabon aiki za'a zauna in shinkafa ne a sheqe a gyara a dure a buhu a fitar dashi a je a siyar in rake ne haka zata kawo nan angwanmu aita rabaswa ana bayarwa ga masu sara sai masu siya a haka a haka ta nunarshe min gaskiya sosai suma yan gidanmu sin ji dadin haka sosai saboda ni iyayena ba masu yin gona bane basuyin aikin gona kakata ce wanda nake bin ta anan ne nasan abubuwa da dama na qaru da wasu ilimin daban daban mun shiga qauyeku da dama da ita ba adadi ta nuna min qauye daban daban dik akan harkan gona wanda dai ni bazance komaiba sai godiya ahaka sai godiya ahaka ahaka dai gaskiya Masha Allahu na jidadin haka sosai

ɗaya daga cikin Al'adun noma da aka gado daga iyali, wanda nake matuƙar ƙauna shine al'adar dasa Iri a lokacin rani a cikin iyalin muna yin addu'a da fatan samun albarka daga gonar kafin fara aikin dasa wannan al'ada ta koya min mahimmancin haɗin kai da kuma dogara da Allah wajan samun nasara a noma wato mutum <noise> idan ana son samun nasara a tattare dashi sai yana yi yana haɗawa da roƙon Allah da fatan alkairi saboda abunda nafi so akan harkar tsarin gona yadda ake watsa Iri ina so da yadda ake ban ruwa akai akai ga ruwa ana ban ruwan shi ga kuma rana yana gasa abun ina matuƙar ƙauna sosai sosai to sai muna yi muna godewa kuma Allah da samun nasara da godiyar Allah da kiyayewa da kiyayewa da kuma tsarewa duba da lamari da yanayin yadda jama'a suke wani zaka zo, zaka sa zai cire maka ba zaka samu abinda aka buƙata ba to, bisa wannan dalili yasa mukan so mutum ya dunga kiyayewa da kuma sanin me yakamata me ya dace kowa yana da tsarin shi ai akwai abunda dama mutum yafi so a tsarin harkar gona ni dai gaskiya abunda nafi so shine lokacin da akan watsa Iri lokacin da akan saka irin lokacin ruwa yana sauƙo wa rana na gasawa to a hakane muke samun abunda muke buƙata hakan hidindimin gona InshaAllahu idan ana amfani da wa'yan nan dama za'a dunga samun nasara da kuma godiya Allah da kuma sanin yakamata ba wurin kaucewa ga abinda ga abinda ya dace ayi ba sai kuma a bauɗe ayi abunda bai yiyuba bisa ikon Allah idan ana irin abubuwan nan komai za'a samu yadda yakamata insha Allah a haka, a haka abubuwa zasu dunga tafiya

A cikin lokacin noma, na fuscanci kallubalai me wuya lokacin da nake shuka masara amfanin ya fara yin rauni saboda yanayin rashin ruwa da kuma kwari da suka shuka lokacin da nayi rashin fata iyaye na su bane shawara sosai sun koyar da ne ind ake shayar da shuka da kuma amfani da magunguna kashe kwari dai dai wannan jagoranci daga iyaye na taimaka mun wajen kula da shukar da kuma samun amfanin gona me kyau. A hakan ne ake son mutum a ko da yaushe, ya zama wanda a ce yana kula da abu ba mutum ze shuka, ze tashi, ze tafi ba ga shuka ka san kayi, baka zo ka bincika ka barruwa ba ba ka zo ka bada taki ba kasa ka kazo ka dai kula ka ga abun da ya dace duk baka yi ba sai mutum ya tafi, ya cigaba da hidimomin shi, kwari na nan na aiki a nan wurin suna ganen yadda suna ganen ba'a kula da wurin kwari na nan suna bibiya, a kwana a tashi zaka tashi ne kawai ba zaka je zaka ga gabadaya sun zama maka da shuka sai a hankali, toh a haka iyaye na sai suka bane shawaran cewan inyi barruwa inyi peshi in sa maganin kwari har aka cinma nasara yazo abun da suka fada mun daidai dai amfani da shawaran iyaye na, na gyara gona na. na cigaba da kula da shi wurin samun barruwa da peshi, lokacin da nayi shukan masara na samu matsala kwarai da gaskiye ban ji dadin abun ba adisa lokacin an samu matsala akan harkan hidiman gonan gaskiya a lokacin sai a hankali, ban ji dadi ba toh iyaye na sun ban shawara yanda zan tafiyar da abun na kuma amfani da shawaran su bisa ikon Allah ya bane nasara, aka samu abun da ake so, toh idan ba mutum yana yi yana kula da wasu abubuwan ba

al'adu um um hausa gona tana da matukar mahimmanci wajen gina mutum da kuma al'adun su gona tana bada dama ga iyali da samar da abinci?? kyak kyakyawan aminis gona da kuma kafa tushen rayuwa a kowani lokaci cikin gona yana koyawa yara darasi game da jajirce wa kokari da kuma hadin kai cikin iyali wannan taimako wajen gina kyakyawan dabi'un da kuma koyi da al'adun gargajiya na bada aikin gona na na iyali yaro koyar da mahimmancin aiki tare gama mai iyaye girmama iyaye da kuma mahimmancin aikata girmama iyaye da kuma kula da mahimmancin wannan yana tabbatar da cewan mutum yaro fahimta cewa kabu min cewa al'adun gona suna bukatan kulawa da tsare tsaren wanda ke habaka shirin ce zaman tare da min da al'umma da ganin yadda iyali ke aiki tukuru wajan ciyar da mutum da kyakyawan niyya haka kuma gona tana da tasiri wajen kiyaye wajen kiyayewa al'adu tasiri kamar su yin noma na zamani ko kuma amfani da tan siri na musamman yadda aka gada da kakanni wannan yana taimakawa wajen kiyaye tasirin iyali da kuma al'adu na hausa a cikin al'umma saboda haka aikin gona yana um wani mahimmanci bangare na gina matsayin kai a cikin al'adun hausa a cikin al'adun hausa muhimmanci wajen gina mutum da kuma al'adun sa gona tana da ba dama ga iyali don samar da kyakyawan aiki

A cikin hausa, al'ada maganganun manya, mutane suna da matukan muhimmanci musamman idan yana da alaka ga aikin gona wata rana wani dattijo yake gaya mene wani magana da har yanzu nake tunawa da ita idan ka cika kasa, ka tabbatar ka shuka tare da zuciya domin kasa tana jin tausayin ka wannan magana tana muhimmancin yin muhimmancin yin aikin gona tare da kula da kaunar cigaba kawai don samun amfanin gona ba harma don kula da muhimmanci da rayuwar kasa Dadtijon ya, dadtijon, ya kara da cewa ko da wasa ko da wasa ko da cikin kasa, tana bukatar kulawa idan ka bata kyau tana miyar maka da kyau idan ka bata marar kyau, tana miyar maka da marar kyau wannan yana nufin cewa idan aka dauki da kasa da ke tana dawowa da albarkan dake cikin ta ni ba me yawa ni ba mai yawa wannan ya koyar da ni cewa wa aikin gona, ba kawai aiki bane amma, alhakin kula da albarkacin kasa domin cigabar rayuwa maganar ta tabbatar a cikin zuciya ta har yau yana muhim, yana numa mene cewa duk daga dukan wahallar noma da muhalli da rayuwar kasa cikin kasa tana bukatar da kulawa idan ka bata kyau tana meyar maka da me kyau kuma tana dawo ma, idan ka bata marar kyau zata dawo maka da marar kyau Idan aka kau da kasa da kaya ko aikin gona ba kawai aikin bane amma alhakin kula da go, albarkacin kasa domin cigabar rayuwa, maganan ta tabbata a cikin zuciya ta da kuma kokarin bada kyaukikyata

wato matsalan da na fi fuskanta wajen samun kayan aiki wajen mafi yawa wajen amfani da takin zamani da na ki gonaki ko kuma rashin samun ingantaccen adadin takin da zai yi a wurin saboda matsala harkan rayuwa na samun kudi da mutum zai samu yayi amfani dashi nayi amfani da taki na sa na fasukanci kalubale da dama erm saboda wurn sa taki da aka saka takin lallai munyi ba karamin asara muka kwasa ba a wannan lokacin na fuskanci matsaloli da dama wanda bana fatan wannan matsalan dana fuskanta a baya ye kokarin dawowa yanxu bana wannan fatan an fuskanci wannan matsalan ne a bisa dalilin cewan takin zamanin da nayi amfani dashi takin zamani da be da kyau ya kuma danganta da yadda zasu sa a wuraren matsalan kudi yasa aka samu wannan matsalan amma ba na sa buhu daya a kowani buhu daya idan mutum ya shuka ya kamata ace kasa daya na shinkafa to idan ka tashi tunda ay kana ban ruwa ne wani ma zai iya fitowa ta wani bangaren da baka sani ba ta koina to ya kamata ace wannan buhu dayan da nasa na shinkafa tunda kakkasawa ake keyi wuri wuri ba a wuri daya bane zaa juyeshi zaace zaa sa a'ah kasa shi akeyi daban daban da gaba da ko'ina sai ya samu se da ne asaran shinkafa kusan buhu shida zuwa bakwai saboda wannan matsalan ba karamin asara mukayi ba bana fatan Allah ya maimaita mana wannan lokacin to ya danganta da yanayin irin takin da mutum zai sa a wurin amma mu lokacin saboda ya zo a rashin ba kudi baa samu an sai abunda ya dace ba baa samu an siya shi kanshi abunda ye dace ayi shi a lokacin baa samu ba amma in Allah ya yarda ya kuma danganta da irin mutanen da ake turowa suke kawo ma

?? a cikinnn... a cikin shekaru na chanza yadda na ke amfani da takin zamani da farko na dunga amfani da ta kin cikin takin cikin yawan lokacin da ba sani ba amma bayan naje na koyo wasu dabaaru da dama da ta yadda ake amfani da takin tat cikin daidaita can gwargwado ta yadda ta dace ayi amfani da shi bayan wannan lokaci na ji dadi matuka um saboda kafin nan lokacin ina amfani dashi a hakan ma ina samu sosai?? amma um ina ganin kamar ba haka ba dan saboda yanxu naji ina samu abubuwa da dama wa'enda naji suka fi shi um?? abubuwan da suka haifar da wannan chanjin suna da alaka karin ilimi karin ilimi daga malamai? da kuma fahimtan yadda abun yake yadda takin shi ke aiki yadda takin ke shafar amfanin gonan ta yadda takin ke shafar amfanin gona da muhalli a dan haka idan ba mutum yayi ya a ko da yaushe ana son mutum ya zamana wani abu sa aga wani sabon abu a tare dashi a wurin ai amfanin gonanshi mutum nayi yana chanzawa yau mutum ne wannan ko aga mutum ye chan gobe se ya iya ya chanza ya tashi nan bara yin yana daya daga cikin yana daya daga cikin amfanin gona ko dan taki yau in wannan takin ka sa gobe zai iya ya fado maka ya chanza ya koma wani takin daban karfi kuma karfi ne to a nakan shiyasa gona ake noma ba wai ya zo dun mu girbe mu kwashe kadai bane ya koyo mana darusa da abubuwa daban daban da muke gani a lokacin wata zubin akan ba wata kamfanin lefi a lokacin ace ay saboda su ke shinkafansu kaza shinkafan su ko te kasa shinkafansu ba daga su bane duk lokacin daga mu ne ana kan samun matsalan

gaskiya a lokacin da na ga en uwa na suna farin ciki suna jindadi lokacin da nayi shuka naji daɗi sosai mamana da babana sun samu farin ciki sun sa mun albarka a cikin aikin noma na sun sa mun albarka a amfanin gona na sa'anan suka kara zuga ni wato dan wajen inga na cigaba da abun da ya dace na cigaba da duk wani abu da ya dace akan harkan gona babana ya tayani da samun taki na gargajiya mai kyau a lokacin da ban sani ba ina amfani da takin takin zamani ne ina shuka ni ina ganin yana yin kyau ashe babana shi ya riga ya san menene abun da akai dashi ya riga ya san aikin noma tintini sa; anan yaje ya samo mun taki dana sa takin nan aka samu yanda akeso so a wannan lokacin naji dadi sosai en uwa na sun sunyi farin ciki sosai da ganin da ganin da ganin da ganin sukan da nayi nayi shukan [hahaha] albasa nayi shukan tumatiri nayi shukan shinkafa um nayi shukan alaiyaho nayi shukan koren wake nayi na jan wake sun amfana sosai dan ganin wannan sunji dadin kuma abun da na aikata sosai a haka babana ya dinga samun albarka anyi abun da ya dace um um sa'annan shinkafan da na sa munci shi shi muka dinga ci muna amfani dashi wannan lokacin ne na daina zuwa waje ina amfanin gona na sai ya zammana a gida nakeyin shuka na saboda shukan gida yafi yafi dadin aiki yafi dadin komai tanan ne zaka amfana ka san me kakeyi meh ya dace har ma idan da wani gyara ma sai a nuna maka gaskiya iyale na sunji dadin wannan abun sosai da sosai,

wato shawara mafi shawaran da zan ba um wato karan manomi ya kamata ya mai da hankalin shi akan amfani da sharan dabbobi wato taki na gargajiya kenan muke kiran shi wato yana da matukar amfani sosai da sosai ta inda mutum baya tunani shi wannan takin zamanin da da ake amfani da shi yana da sa kaga shukan ka yai kyau a ido amma idan kazo cire wa mene ake kiran shi jaririn shuka yake dawowa meh jaririn shuka baya yin yanda ake so sai dai yayi lagwalagwa a ido ya nuna maka yayi kyau amma ko ka ciro ba zai yi ƙwari ba ba ze yi yanda yanda akeso ba wato bazai yi yanda yakamata ba yanda akeso ba toh a dan haka nake ba manomi mai biyo bayana shawaran cewa har idan yana so yayi shukan shi ya samu nasara ya kuma samu abun da yakeso ya kuma girba abun da ya shuka toh ya ringa amfani da sharan dabbobi na akuyoyi ko na kaza kaman idan mutun zai yi shukan albasa kinga a shukan albasa tana da bukana taji kashin kaza a shkan albasa shukan albasa in yaji kashin kaza wato zaka kwashi shukan ka mai kyau zaka samu abunda kakeso kuma yana taimaka ma wannan sharan dabbobin da sauran bushashun ganyayyakin da aka barsu suna taimakawa dan wajen karin lafiya shukan ka har idan za'a samu za'a sa a shukan nan naka kana ban ruwa wannan ruwan da kake yi shi yana jika shi yana shiga cikin wato cikin shukan toh idan ya hade da kasan da shi kashin wato na fada suna bada wani sinadarai daban ne toh wannan sinadaran shine yake shiga cikin shukan shi kuma abubuwan da yake shiga cikin shukan sai shukan ka sai ya kara mikewa sannan har sai ya mike sai a samu abun da akeso toh manomi idan ya ga yana so ya samu cigaba a tafiya na gonan shi sai yanyi yan wannan um wato aikin sharan dabbobin yana da matukar amfani sosai iya shawara ta kenan

akwai wanni darasi wanda daga wani dattijo wanda bazan taba mantawa dashi ba wannan darasin shine kada kayi sauri kalmar kada kayi sauri bazan taba matawa dashi ba saboda a ko da yaushe yana mun nuni da cewan idan kikayi shuka ba kowani lokaci zaka girba ba akwai lokacin da mutum yana yin asara zaka zauna zakayi shuka ya kamata a ce akalla ka buhu goma ne toh sai kaga buhu guda biyar sai kaga buhu hudu ko kaga buhu gyda daya ma ta fito a kowani lokaci toh harkan nan kaga dole sai mutun ya natsu ya tsaya tsayin daka ya kuma tsaya ya ba kasa abunda ya dace sannan mutum zai samu abun da yakeso sannan kuma ya kara nuna mun cewa ba duk lokacin da ake shuka ake ganin sakamakonta ba kaman wannan darasin yana mun nuni dacewa a cikin noma dole akwai hakuri juriya daukan darasi koyan rayuwa da abubuwa da dama saboda noma yana da matukar amfani cikin maimman yana cikin cikin nahiyan mu na jama'a toh amma wannan mutumin yayi mun nuni da cewan kar in kar in yadda in ce duk lokacin da nayi shuka lokacin nake san in ga na samu abun da nakeso ba yayi mun nuni da cewa akwai lokacin da zanyi shuka bazan samu abunda nake so ba akwai lokacin da zanyi shuka bazi fito yanda ya kamata ba akwai lokacin dazanyi shuka za'a samu asara asara sosai yayi mun nuni toh kaga hakan yana mana nuni da cewan duk wani mai son yin noma sai ya dage sai ya jure sai yayi dukwani abu da aka sani ya kamata duk wani abu da aka san ya dace mutum sai ya jure yayi shi dan haka noma yana mana nuni da cewan sai mai hakuri sai mai juriya sai wanda yasan yasan yasan yakamata da wanda ya san tsarin harkan abun noma shine wanda zai rike iya tafiyar da noma a cikin rayuwa